Suuraa kanarratti kan nuti arginu poolisoota hiriiraan dhaabbatanii jiran yeroo ta'an, poolisoonni kunis uffata seeraa isaanii sirnaan ufataniitu kan isaan dhaabbachaa jiran.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu barattoota daree keessa taa'uun qormaata qoramaa jiran yeroo ta'u, barattoonni kunis akka wal irraa hin hanneef walirraa faffageeffamanii kan isaan taa'anii jiran.

Suuraa kana irratti kan nuti argaatii jirru, kitaaba mata dureen isaa siyaasa Oromoo jedhu yeroo ta'u, kitaabni kunis kan barraa'e nama Nasiruu Hasan jedhamuunidha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru suuraa aartistii beekamaa Oromoo kan ture yeroo ammaa garuu lubbuun hin jirre, maqaan isaas Aartist Alii Birraa jedhama.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu mana adii baay'ee bareedu yoo ta'u, manni kunis dallaa bareedaa ta'een marfameetu argama.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu dubartoota lama mana yaalaa keessa taa'anii jiran yoo ta'u, dubartiin ishiin tokko yaalamuuf yeroo teessu, ishiin tokko immoo yaaluuf kan qophooftedha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu kitaaba mata dureen isaa "KOOTICHA KOTA'AME!" Yeroo ta'u kitaabni kunis seenaa asoosamaan qindaa'e kan of keessatti qabatudha. Kunis Beekan Gulummaa Irranaatiin kan barraa'edha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu kophee dubartii yeroo ta'u, halluu kophee kanaa gurraacha yeroo ta'u, kopheen kun jalaa olka'iinsa kan qabudha.

suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa kitaabaa mata dureen isaa yaada jedhu yeroo ta'u kitaabni kunis kan barraa'e nama Jamaal Kadir Nabii jedhamuunidha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu meeshaa baay'ee bareedu aadaa oromoo keessatti bakka olaanaa qabu yeroo ta'u namoonni uffata aadaa oromoon miidhaganii ba'an kana harka qabatanii ba'u.

suuraa kana irratti kan nuti arginu dargaggeessa tokko qofaasaa dhaabbatee jiru yeroo ta'u dargaggeessi kunis mataasaa sirnaan filatee kan jiru fi mormasaa irratti immoo faaya miidhaginaa godhatee kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan nuti argaatii jirru meeshaa miidhaginaa kan dubartootaa yeroo ta'u meeshaan kunis kan isaan morma isaaniitti godhatanidha. Kunis miidhagina isaanii daran kan dabaluufidha.

Suuraa kan irratti kan nuti arginu mucaa xiqqoo qofaashee dhaabachaa jirtu yeroo ta'u duuba isheettis manni dhoqqeerraa ijaarame tokko ni argama.

suuraa kan irratti kan nuti arginu baabura daandii baaburaa irra adeemaa jiru yeroo ta'u namoonni bakka tokko gara bakka biraa dhaquuf kan itti fayyadamaniidha

Suuraa kana irratti kan nuti arginu kophee mila lamaa yeroo ta'u halluun kophee kanaas halluu gara burtukaanawaatti dhiyaatu garuu burtukaanawaa hintaanedha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu konkolaataa adii dhaabbachaa jiru yeroo ta'u namoonni konkolaataatti bakka tokko gara bakka biraa ittiin deemuuf itti fayyadamu.

suuraa kana irratti kannuti arginu meeshaa miidhagina dubartootaaf ooluyeroo ta'u meeshaa kunis dubartoonni hidhii isaanitti dibachuun ittiin of miidhagsuuf itti fayyadamu

suuraa kanarratti kan nuti arginu dargaggeessa tokko qofaasaa dhaabatee jiru yeroo ta'u dargaggeessi kunis uffata aadaa oromoo uffatee muka qabateeti kan inni argamu.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu dubartii bareedduu qofaashee teessee argamtu yeroo ta'u; Dubartiin kunis aartistii beekamtuu Itoophiyaati.

suuraa kan irratti kan nuti arginu lafa baay, ee bal'aa ta'ee fi magariisawaa ta'e yeroo ta'u isa keessattiis mukkeetiin tokko tokko dhaabamaniii kan argamadha.